Loori nim n niŋ sarati bin niŋ sarati maa zooya ka loori nim pam saɣam ka loori so loodi n chɛna ka pili taapooli din nyɛ zaɣ buluu ka ŋun ʒi di nudirigu polo na yɛ daliya piɛlli ka loori shɛli bɛ di yaɣa shɛli dabam chɛna

Niraba n ʒiya paɣa so n ba moto na ti lu bi niraba ayi n tiɛha bi tola taba ka bipuɣunsi ayi ʒɛ pool gbuni ka pool maa bolfu bɛ dizuɣu n nyo ka woya nim gari di puuni ka so zaŋ foon n ŋmaariba ka yino kuriya ka tabi o puli mini

Niraba n bɛ daani niraba maa zooya pam ka bin wola wola biɛni naanzuu bɛ dinni ni kodu binwola maa zooya ka bi sa anbirɛla nima katawiya nima ka paɣa so yɛ daliya piɛlli ka zaŋ o nuu pa i nyoɣani

Loori nim n niŋ sarati loori nim maa saɣimya pam ka niraba kana ti yuunda niraba maa so yɛla daliya din nyɛ zaɣ waɣila ka so gba bɛ dinni n yɛ kootu laasabu ka pili bin sabinli

Niraba n ʒɛya niraba maa kanli nyɛla niraba anahi ka bi bɛ kuligi puuni n toori kom yino gbubila bokati din nyɛ zaɣ piɛlli ka yino gbuni bokati din nyɛ zaɣ buluu ka ŋun pahi ayi maa pili zipiligu ka yino gbubi bokati din gba lahi nyɛ zaɣ piɛlli

Niraba n ʒiya niraba maa zooya pam ka ŋmɛri wahi lunsi ka bi gbubi ŋmɛra ka so yɛ daliya shɛli din mali gaana nahangbaŋ gaana fulak nahangbaŋ dizuɣu ka paɣa so zaŋ bini n bob o zuɣu ka yɛ yɛri ka piri yɛri o nuuni ka paɣa so mii pam o zuɣu

Niraba n ʒɛya niraba maa kanli paai niraba anahi ka niraba ata kpabi bihi bin kpabi bihi maa ni yino kpabila o bia ni chinchin ʒiɛ ka gbubi binshaɣu kamani kpalaŋ laasabu o nuuni ka bin kpabi bihi maa yino mii yɛ daliya din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka ʒiri gbambila ka di pili di luŋa ka bin kpabi bihi maa ni yino yɛ daliya zaɣ dozim

Niriba n-zaya niriba maa kalinli yiɣisi niriba ata ka yino ye daliya din nyɛ zaɣ' dɔzim ka pili zipiliɡu ka ɡbubi siliva ka bɛ niriba ayi ɡbubi siliva n-kpaari bin' shɛli niŋdi siliva shɛli dabam ni ka so za bɛ sunsuuni tihi be bɛ nyaaŋa ka kom dɔya

Niraba n ʒɛya niraba maa zooya pam bi gbirila salima ka shab ka bi zaŋ siliba nim zaŋ zalizali bi sani shab gbubila soobuli nima n korita

niriba n-zaya niriba maa zooya pam ka bɛ gbiri salima ka machini be di puuni mashini shɛli bɛ mali gbira ka so be di puuni ka ye daliya din nyɛ zaɣ' dozim

Doo n zaya ka so jinjam dini malŋmahin gbaŋ ŋmahin gbaŋ ka yiɛ di daliya n pa daliya shɛli dini yɛ zaɣi dozim zuɣu ka zaŋ bini shaɣu dini yɛ zaɣi dozim n pa o nuu zuɣu ka gbubi baaji ka pili zupiligu ka kpa ninkpara ka kooki kriti nima zan n zaya ka o bɛ duu puuni ka duu maa ŋmanila.

Paɣaba n chɛni kuliga paɣaba maa kanli paagi niraba ayobu ka niraba anu ʒiri ʒiya bi puuni so yɛ daliya din nyɛ zaɣ dozim ka gbubi baaji ka ʒiri o tahali ka yino maa yɛ daliya din nyɛ zaɣ vakaɣali ka ʒiri tahali ka bob bob ʒiɛ

Niraba n ʒɛya niraba maa kanli zooya pam ka paɣa so yɛ boɣa bihi din nyɛ zaɣ dozim ka zaŋ zahama niŋ gbambili ni gbambili din yɛlimma ka gbambili shɛŋa dibaanahi dabam ʒɛya ka zahama maa noo kuli lahi bɛ di puuni